Umukhaasi uyu ali khunaba lusamba, umukhaasi uyu ali ni mukhaasi ukundi umunefu bekhaale khulusamba bali khulungoona, i'nyuma wabwe waliwo babekhaale awo khwitikiyi khweyi nzu, i'nzu iyi iyelilooba

Tsinzofu tsili khukyendela atwela tsinzofu tsi tsili musiru ,mutsinzofu mu tsilimo tsingulu tsabamo ni tsingana ,musiru mu mulimo bisala ni bunyaasi, bunyaasi ibuli buleyi nabi taa ela bulala bwafanile nga buli ukhwoma .

Ilyaato ili lilikho bikaapo, bikaapo ibi bili bikali, shifo ishi shilimo kamaato kamakaali, ela anze afwanile uri ashukhile, aali ukhwilabula, inyanga ili khukwa ne kumumu kuli ukhwilayo, kamaato aka kali kamakali, shifo ishi shili khundulo khwe kametsi.

Kha kaseti akha barusilemo lukoye, kha kaseti akha khali khawanga, lukoye luli lumali, era kha kaseti akha khabonekha bulayi, kha kaseti akha bakhara mu radio bembesela kyimyenya, bu kaseti baburambisatsaka khale.

I’tractor iyi ili kuulima kumukunda i’tractor iyi yalimilekho kumukunda ku akhundu akhukali busa ela kumukunda ku kuli kumubalayi , inyuma we’kumukundaku iliyo bisala bikali i’tractor iyi ili ni kimiguwu kimibofu.

Ikhafu ili khusunyakilila ,ikhafu iyi ili mwitala ni tsikhafu itsyashe ,ikhafu iyi ilikho basaani bataru balikhukana khukiwamba, basaani aba mutwela wakwarire malikopo ela babili ba'ambile tsisaala

Umundu iyo ali khunaba ingubo , umundu iyu akwarire khabangiri kumukhono omundu iyu ali’khupima buleyi bwegubo iyi umundu iyu ali ni shishalani, umundu iyu ali ni tsingubo tsesi anabilekho khale.

Tsinzukhi tsili tsingali, tsinzukhi itsi tsabusanile musifa sitwela, tsinzukhi tsino tsili mu tsi group tsibili ela inzukhi indwela niyo itsiwambanisile ,tsinzukhi itsi tsili tsingali ela fwana tsili munzu yatsyo

Omotokha eyi ili ni kimukuku kimikali , emotokha eyi indeyi ela imotokha eyi ili khutimula khulugudo lwa turmac, lugudo lu’luli ebweni we’tsitsu , shifo shi shilimo kamasanyalazi ela tsi wire tse kamasanyalazi tsitimila mwibanga .

Umusani uyu wakwarile machoine, umusani uyu ali umusanyufu, umusani wakwarile uyu ikofilo ni'saawa, umusani uyu ali khu'machine isi barambisa khusona tsingubo, umusani uyu ali ni'ngubo iye kamakhono kamembi elah alikhunaba tsingubo

Khayuni khali khu shiyili sye kamake. Khayuni akha khalimo bubesemu, khabamu bumali, khabamo ni bwa blue. Syisyiyili isyi syili ni bunyaasi bubu shibirirekho ela isyiyili ishi ishili shiboofu nabi ta. Khayuni akha khali musiiru.

Basasni bali ukhwinyaya, basaani aba bali khutiima tsimbilo, basaani aba bakwarire tsi uniform, basaani aba bali khusisaawa she bunyaasi, basaani aba bali khukhwinyaya khapiila, khapiila akha khafana uri lipapaali.